Iisimpo oyo ya pumbiwa komuntu kehe . Otayi kwathele aantu opo yavule okulanda oompumbwe dhawo dhesiku . Oku inyenga ta yayi komahala gi ili nogi ili uuna taya ka talelapo aakwanezimo yawo nenge oonkume kawo mboka yeli kiitopolwa yo kokule .

Iisimpo oya simana na oyina oshilonga oshoka muuyuni mbu wo ngaashingeyi oyo tayi tu kwatelepo monkalamwenyo dhetu. Oyo ta tu longitha oku landa iipumbiwa yetu yo ko lutu , iikulya yo oyo ngaa tayi tu kwathele mokukalamwenyo kwa kehe esiku oku inyenga mpeya naampeyaka.

Iitafula niipundi yo shinanena ya opalekwa nawa, opo mpoka hapu kuutumba aantu uuna yeli moonkundathana, oto adha woo yeli po mahala go mayinyanyu dhilo mpoka aantu ya kutumba yatya uukunwa nuukutya ya ntenteka piitafula mpoka taya nyanyukilwe pamwe noo kuume kayo, taya hokololathana uuhokololo yo taya yolo kwekwe kwekwe.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe. Ohatu yi longitha kulanda oompumbwe dhetu, iikulya, nakehe tuu shoka omuntu ta pumbwa monkalamwenyo yakehe siku. Opo ngaa onkalamwenyo yomuntu yi ye komeho esiku nesiku.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu otayi kwathele aantu monkalamwenyo dhawo ongele okulanda iikulya, iizalomwa noshowo iipumbiwa yawo yesiku opo twiinyenge tatu yi komahala giili no giili otuna owala okuyako tatu longitha oolefa ndhoka twa futa iisimpo.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe ota yi kwathele aantu okulanda iikulya, iizalomwa noshowo iipumbiwa yawo yesiku. Iisimpo oyo wo tayi kwathele aantuopo ya vule okwiinyenga taya yi komahala giili no giili okukatalelapo ookuume kawo oshowo aakwanezimo yawo mboka yeli kokule.

Iilongo shotayi putuka, otayi etele wo omahala gomangeshefelo moka aantu taya vulu okuyamo, opo yeki ilandele oompumbwe dhawo ongaashi iikutu yoshinanena , iikulya mbyono yili pethimbo tayi tungu omalutu, yo oyo tuu mbyono tayi kalekepo uundjolowele opo aantu yakale yena uundjolowele.

Oositola otadhi eta ehumo komeho popepi. Aantu oyendji ohaya yi moositola hoka ya ka konge iilandithonwa yawo. Ngaashi iikutu, iikulya nosho woo oompumbwe dha kehe esiku dhomegumbo. Ngele kapuna oositola otashi ketu pula opo tukale tatu ende iinano iile tatu ka konga iipumbiwa komahala geli kokule.

Iimaliwa oyina oshilonga. Oyo hatu longitha monkalamwenyo ya kehe esiku. Methimbo ndika lyonena oha tu longitha iimaliwa okulanda iikulya, iizalomwa , okufuta osikola nosho woo momalweendo ngele tatu yi komahala gi ili no gi ili.

Iisimpo oyo eliko mondjato yomuntu kehe. Ohayi kwathele omuntu a vule okuilandela oompumbwe dhesiku nesiku, ongele iikulya, iizalomwa nashaashoka taya pumbwa. Iisimpo wo otayi kwathele aantu opo ya vule okuinyenga taya yi komahala gi ili nogi ili, oku ka talela po ookume kawo naakwanezimo yawo mboka ye li kiilando yokokule.

Momangeshefelo ogendji otamu adhika iilandithomwa yomaludhi ogendji. Ongele oongaku, oondjato, iizalomwa nosho tuu. Aantu otaya inyenge taya zi komahala gi ili nogi ili taya ka talela po oositola ndhoka, opo ya vule nduno okuilandela iilandithomwa mbyoka tayi landithwa moka.

Pethimbo lyuutalala aananena otaya landa omakopi ngoka ga longwa gokuyenyeka omeya omapyu. Ohaga tulwa nduno kolusheno, to tula mo omeya go taga fuluka to ningi okakoothiwa. Omeya ohaye ga longitha wo okuiyoga komalutu pethimbo lyuutalala sho aantu taya meneka oongula oonene taya yi kiilonga noshowo okuga longitha miipumbiwa yimwe yomegumbo.

Sho ehumo komeho lyeya olyetelele oositola dhomaludhi ogendji. Moka aantu taya landa uukunwa wayo watalala nawa. Aantu ta yalanda uukulya watelekwa nawa tawu tokola elaka. Aantu taya landa iizalomwa yoshinanena nambyoka tayi endele pamwe nethimbo lyongashingeyi.

Ehumokomeho sho lyi indjipala muuyuni, olye etelele oositola odhindji ngaashi oositola dhiikulya, oositola dhiizalomwa nosho tuu ndhoka dhe etwa popepi naantu. Aantu ya kondwa omagulu ihaya ende we omanano omale taya ka konga koositola dhokokule. Ohaya yi owala poositola dhopopepi nayo noku ilandela iipumbiwa yawo.

Eputuko sho lye ya muuyuni, aantu oya tameke okutunga omalukalwa gawo ngoka goshinanena, ano omagumbo gomoondoolopa ngoka ga kala ge na omahala omawanawa gokukuutumba noshowo gokulila, ge na iipundi yoshinanena noshowo oondunda dhokulala ndhoka hadhi kala dhi na oompungulilo dhiikutu dhi li pamuthika goshinanena.

Iipundi yoshinanena oyo mbyoka ya ndulukwa po kaantu nomake. Otayi adhika pomahala ngono ga huma komeho onga oombelewa dhoshinanena noshowo omagumbo goshinanena. Otayi adhika wo pomahala gomainyanyudhilo mpono aantu haya vulu okukala ya kuutumba kiipundi mbyono taya nu nokulya iikulya yawo nookuume kawo.

Iisimpo oya talikako onga yi na iilonga monkalamwenyo yomuntu kehe. Uuna kaa tu yi na ohatu kala twa kolota sha shi na oshilonga. Ohayi tu kwathele opo tu lande iizalomwa, iikulya nosho woo oompumbwe dhetu dha kehe esiku.

Iisimpo yoyene oya simana moonkalamwenyo dhetu, oshoka otayi tu kwathele okulanda iikulya, iizalomwa noshowo tayi tu kwathele okuinyenga ngele tatu yi komahala gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu. Onkalamwenyo ngele kayi na iisimpo ohayi kala unene ya dhigupala.

Uuna aantu ya kuutumba pomahala gontumba ohaa kala yeli piipundi mpoka taa kala wo yena po iitafula mpoka opo haa ntenteke uukulya nuukunwa wawo pamwe ngele oyeli pomaha gomamwino piitafula niipundi opwa simana oshoka ohapu kuutumba aantu uuna yeli moonkundathana dhawo.

Oositola dhomaludhi ogendji otadhi ngeshefa iilandithomwa oyindji, mwakwatelwa oongaku, oondjato noshotuu. Aantu ohaya yi nduno yeki ilandele iipumbiwa yawo koositola ndhoka yotaya monoko nduno iinima yawo iiwanawa.

Iimaliwa oyo eliko lyomuntu kehe nuuna pwaa na iimaliwa nena oonkalamwenyo dhaantu ita dhi ende nawa otayi kwathele aantu okulanda iipumbiwa yesiku ongele iikulya, iizalomwa nakehe tuu shoka taya vulu okukala ye na moonkalamwenyo dhawo dhesiku kehe.

Iisimpo oyo ongushu lyoshilongo neliko lyomuntu kehe. Ohayi kwathele aantu opo ya vule okulanda iikulya osho wo iipumbiwa yimwe ya yooloka. Ohayi vulu okulongithwa opo aantu yaye komahala goko kule.

Mositola omo mono tatu adha iilandithomwa yomaludhi ogendji. Otatu landa mo iikulya tayi tokola elaka, iikunwa ya talala nawa, tatu landa mo wo iizalomwa ngaashi pethimbo lyuutalala, oombindja dho kwa kola tadhi tu gamene kuutalala.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe tayi tu kwathele okwiinynga tatu yi mpaka naampeyaka tuka talele po ookume ketu ,tayi tu kwathele wo tu lande oompumbwe dhetu dhesiku kehe ongele iikulya ,iikutu nakehe shoka tatu pumbwa tu ikwathe nasho.

Otuna ongeshefa dhomaludhi ogendji dhika hadhi landitha iipumbiwa oyindji puna woo mbyoka hayi landitha iimeno aaholi yiimeno ohaa landa nduno iimeno mbyoka taye

Ehumokomeho sho lyeya muuyuni olye etelela oositola dhomaludhi ogendji moka ihe aantu haa mbmbolokele taa yimo ya kalaande iinima yawo okutya iikulya nenge iizalomwa .Oositola odha konda aantu omagulu ano aantu itaa ende we ominano omilemile otaa landa owala moositola dhopopepi nayo.

Iimaliwa yoyene otayi tu kwathele moompumbwe dhetu dha kehe siku. Iimaliwa oyo mbyoka tatu landa iikulya, ta tu landa mo iizalomwa, nosho wo kehe tuu shoka shopaife tatu longitha, oshoka muuyuni wopaife kehe shimwe tashi inyenge, ohashi pitile wala moshimaliwa.

Iipundi yoshinanena mbyoka ta tuti omashofa oya ndulukwa po kaantu yoyene. Haya adhika pomahala ngono goshinanena gomayi nyanyudho, omagumbo gomondoolopa noshowo moombelewa dhoka dhoshinanena. Opo mpoka aantu haavulu oku kuutumba yo taanu uukunwa wawo ya tenteka wo puutafula uuwanwa woshinanena yo taa nyanyukilwa pamwe naya kwawo.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe. Otayi kwathele aantu ya vule okulanda iipumbiwa yawo, ongele iizalomwa, iikulya nashaashoka taya pumbwa kehe esiku. Iisimpo tayi kwathele aantu ya vule okuinyenga taya yi pomahala gi ili nogi ili, oku ka talela po ookuume noshowo aakwanezimo mboka ye li koombinga dhokokule.

Iitafula niipundi oyo eliko ndyoka aantu oyendji yalikola moonkalamwenyo dhawo. Otoyi adha momagumbo gawo moka ye yi tulamo onga pomahala goku lila ,otoyi adha wo pomahala omawanawa gomayi nyanyudho moka aantu haye yi longitha oku kuutumba.

Sho ehumokomeho lye ya olya etetele omahala gomangeshefelo moka mwa kwatelwa oositola tadhi landitha oondjato, oongaku noshowo iizalomwa ya yooloka. Oositola ndhoka odha indjipala mokati kaantu nodha kondo aantu omagulu. Aantu itaya ende we iinano iile ya ka konge iipumbiwa yawo komahala gokokule, otaya landa owala poositola dhopopepi nayo.

Iisimpo oyo eliko mondjato yomuntu kehe. Otayi kwathele aantu ya vule okulanda iipumbiwa yawo ya kehe esiku, ongele iikulya, iizalomwa nosho tuu. Otayi kwathele wo aantu ya vule okuinyenga taya yi komahala gi ili nogi ili oku ka talela po ookuume kawo noshowo aakwanezimo mboka ye ya li kokule.

Oositola odho ndhoka tadhi landitha iilandithomwa yomaludhi ogendji ngaashi iikutu. Aantu omo ngaa taya yi moka ya lande iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa, iikulya noshowo iilongithomwa yawo ayihe yomonkalamwenyo yesiku, opo ya vule oonkalamwenyo dhawo dhi ye komeho esiku nesiku.

Omagumbo goshinanena gogene ogo ngoka ge li pamuthika gondoolopa. Ohamu adhika omahala omawanawa gokukuutumba ge na iipundi yopashinanena, tamu adhika wo omahala gokutelekela mono hamu adhika iitaafula yi na iiyaha yiiyimati ya yooloka noshowo iitelekwa yomaludhi ogendji.

Uuna shiyenga shaNangombe ye ga dhenga nawa pevi, aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku, opo ya pulule omapya gawo, nuuna ya mana okupulula ohaya kunu mo nduno oombuto dhawo ndhoka dhomaludhi ogendji dhimwe dhomu dho iilya. Uuna eteyo lyiilya lye ya aantu ohaya yungula iilya nomambakumbaku, opo ya vule ye yi siikilile.

Iimeno yoyene oya simana mokati kaantu, oshoka omiti nge odha pya nawa dha ziza nawa nena noonkalamwenyo dhaantu ohadhi kala ike dhili pomahala. Momagumbo gawo aantu oyena mo iimeno yawo yewu tsikamo ndele owoopala tawu silwa oshimpwiyu nawa.

Iimaliwa yoyene oyo ongushu yoshilongo , yo oyo eliko lyomuntu kehe. Nuuna omuntu ngele keena iimaliwa, nena onkalamwenyo ye ihayi kala tayi ende nawa . Iimaliwa otayi kwathele aantu mokulanda iikulya , iizalomwa noompumbwe dhawo dhakehe esiku . Iimaliwa otayi kwatha aantu yiinyenge taye komahala giili nogiili.

Iisimpo oyo ongushu neliko mondjato yomuntu kehe. Otayi kwathele aantu opo ya vule okuinyenga taya yi komahala gi ili nogi ili. Tayi kwathele wo aantu ya vule okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku, ongele iikulya, iizalomwa nakehe tuu shoka taya iyadha taya longitha moonkalamwenyo dhawo dhesiku nesiku.

Aanunongo ohaya nduluka po uusikopa wawo woompungulilo mboka hawu longwa miipilangi taye wu nduluka po noonyala. Otaya kutha nee uupilangi mbono uuwanawa, etawu hongwa nawa, etawu tatwa nawa, etawu tulwa ko wa tulwa kumwe wa ningwa oolaka etawu kala nee pomahala goku pungulila, etaya tula po nee nande uumbamba mono ya tula uumeno wawo nande pamwe haya tenteke oolamba noshowo uunima uukwawo mboka tawu nana omeho gaantu ngele ta ye ya momagumbo.

Iisimpo oya simana moonkalamweyo dhaantu oshoka otayi kwathele opo aantu ya vule oku inyenga taya yi mpaka nampeyaka. Taya ka talela po ookuume kawo yo kokule. Tayi kwathele wo opo aantu ya vule okulanda iikulya, oonguwo nenge iizalomwa yesiku. No kehe tuu shoka hashi inyenge mesiku kehe tashi pula iisimpo.

Moondolopa odhindji ohamu adhika omahala goku vululukilwa, moka omuntu tavulu oku lalapo oowili mbali nenge ndatu, afudhepo opo avule okutsikila ondjila ye, nenge tatalalapo ngaa uusiku mboka, ye aye ongula shi kwashi. Omahala ogena oombete dhoshinanena dha yalwa nawa, nomalapi omatokele ga silwa oshimpwiyu, gayela nawa.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe. Otayi tu kwatheke opo tu vule oku inyenga ta tu yi komahala gi ili nogi ili, oku ka talela po ookuume ketu aakwanezimo yokokule. Otayi tu kwathele wo, opo tu vule oku ilandela nokwiimonena iipumbiwa mbyoka ta tu pumbwa moonkalamwenyo dhetu dhesiku kehe.

Methimbo lyehumokomeho, oondoolopa odhindji sho dha huma komeho odhi na oondunda odhindji dhokulala nenge dhokugondja, moka omuntu ha okuvululukilwa po uule wethimbo lye e ta tsikile nondjila ye. Odhi na oombete dha yalwa nawa omalapi omatokele go opalekwa nawa noshowo uupundi mboka hawu vulu okukuutumbwa omuntu a fudhe po.

Iisimpo oya simana mokati ketu oshoka ngele tuyina otatu vulu okwiilandela kehe shoka twa hala iikulya yetu, iizalomwa .Otatu vulu wo okufutila aanona osikola nenge otatu vulu okuya komahala gi ili nogi ili tatu longo iisimpo mbyoka.

Oositola odheedhilila oshindji. Omo moka aantu haya yi mo taya landa oompumbwe dhawo ongele iikulya nenge pamwe okombinga yiizalomwa. Oositola odhowo tadhi eta ehumokomeho moshilongo. Tadhi eta iinima oyindji tayi zi pondje yiilongo ya ndulukwa yi ili noyi ili aantu taye yi landa noku keyilongitha ishewe taya nduluka po iinima yimwe yina oshilonga moshigwana.

Komahala gomangeshefelo oko hoka taku adhika aalandithomwa yomaludhi ogendji. Ongele oongaku, oondjato nosho tuu. Oga e ta ehumokomeho go taga kondo wo aantu omagulu oshoka oga e ta iilandithomwa popepi.

Iimaliwa oyo ongushu yoshilongo neliko lyomuntu kehe uuna pwaana iimaliwa nena oonkalamwenyo dhetu itadhi yi komeho otayi tu kwathele okulanda iipumbiwa yetu yomomagumbo onga iikulya nenge yetu yene iizalomwa nosho tuu tayi tu kwathele wo iikwiinyenga tatu yi komahala giili no giili okukatalelapo ookuume naakwanezimo yetu.

Sho nduno uuyuni wa humu komeho oostola odhindji odha andjakana miitopolwa niitopolwa yuuyuni. Aantu ya kondwa nee nduno omagulu, ihaya ende we iinano iile yaka konge oompumbwe, otaya yi owala poostola dhoka dhili popepi nayo nokuka ikongela oompumbwe dhawo dhoka ya pumbwa esiku kehe.

Iisimpo oyo eliko mondjato yomuntu kehe. Otayi kwathele aantu okwiinyenga yaye komahala gontumba gokokule oku ka talela po ookuume naakwanezimo yawo. Yo otayi kwathele wo aantu mokulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe, ongele iikulya, iizalomwa nakehe tuu shoka taya pumbwa esiku nesiku.

Sho uuyuni we ende tawu humu komeho omahala gomangeshefelo oga taandele miitopolwa ayihe yuuyuni, moka aantu ihaya ende we iinano iile ya ye komahala ngoka gokokule. Ohaya yi owala popepi e taya ka konga mo iipumbiwa yawo mbyoka taya pumbwa moonkalamwenyo dhawo dhesiku kehe.

Aanunongo otaya longitha omiti osho wo iipilangi otaya nduluka po iinima oyindji, moka mwa kwatelwa oosikopa. Oosikopa ondho oopungulilo ndhoka aantu haya vulu okutula iikutu yawo, nenge momalugo omo ma tulwa iiyaha, uukopi nosho tuu.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe. Ohayi kwathele aantu opo ya vule okulanda iikulya noshowo iipumbiwa yawo ya kehe siku. Nuuna aantu taya inyenge taya yi komahala gi ili nogi ili taya katalela po oyena owala okulongitha iisimpo opo ya fute oolefa ndhoka tadhi ya fala ko nenge okutula omahooli miitukutuku yawo mbyoka tayi ya fala komahala gokokule.

Iimaliwa oyo eliko mondjato yomuntu kehe. Otayi kwathele aantu ya vule okwi inyenga yaye komahala gi ili nogi ili, oku ka talelapo ookuume kawo mboka ye ya li kokule noshowo aakwanezimo yawo. Tayi kwathele wo aantu opo ya lande oompumbwe dhawo dhesiku nesiku, okulanda iikulya, iizalomwa no shaashoka tuu taa pumbwa kehe esiku.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhakehe esiku. Oshoka omuntu opo a vule oku inyenga ta zi pehala mpano tayi kehala ekwawo okuna oku kala a longitha oshimaliwa opo a vule okutula omahooli mohauto ye nenge okufuta olefa. Iimaliwa otayi kwathele mokulanda iikulya osho wo oompumbwe dhaantu kehe esiku.

Iitaafula niipundi oyimwe yomomauyamba ngoka aantu oyendji taya likola ongele omomagumbo getu, opomahala gomainyanyudho nosho tuu. Aantu paife ihaya vulu oku kala ndishi taya popi ya thikama, ohaya kuutumba poshitaafula shayo noshipundi ngele oyena oonkundathana, taya kundathana nduno oonkundathana dhawo, yi ivute oyo ayeke.

Oositola dhomaludhi ogendji odha eta ehumokomeho mokati kaantu, oshoka aantu otaya yi koositola hoka opo ye ki ilandele iizalomwa yawo mbyoka tayi endele pamwe nethimbo, tayi ilandele wo iikulya yawo mbyono tayi tungu omalutu, tayi kaleke po uundjolowele notayi opalele okuliwa pethimbo nga ndyoka.

Iisimpo oyo ongushu neliko mondjato yomuntu kehe. Otayi kwathele aantu opoya vule oku inyenga yaye komahala gi ili nogi ili, oku katalelapo mpaka nampeyaka, tayi kwathelewo aantu oku imonena oompumbwe dhawo dhesiku ongele iikulya, iizalomwa nakehe tu shoka taya pumbwa esiku nesiku.

Iimaliwa otayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhetu, opo tuvule okulya nokunwa otuna oku longitha oshimaliwa. Okwi inkenga wo tuye mpaka na mpeyaka tu ka talele po ookume naakwanezimo yo kokule otuna okuya po uuna tatu longitha iimaliwa mbyoka.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka iiwanawa, ya ndulukwa po kaantu yoshinanena. Oya etwa po nomake gawo ohaga adhika momagumbo goshinanena, moombelewa, osho wo pomahala ngoka omawanawa gomainyanyudho nogomanwino.

Omatyofa ogo iipundi yoshinanena, ya ndulukwa kaantu noko mashina ohayi kala unene momagumbo gomo ndoolopa nopomahala gopashinanena ongele omombelewa nosho tuu, ohapu vulu oku kuntumba aantu uuna yeli moonkundathana dhawo.

Ehumokomeho sho lye ya, olya etelela iinima iiwanawa moka mwa kwatelwa oondunda ndhoka dhokuvululukilwa, mu na oombete dhomalapi omatokele ga yela nawa nuupundi uuwanawa. Aantu oha ya vulu ya kale po ya kuutumba po oowili mbali nenge gumwe ta lalapo ngaa ye a vule nawa okutsikila ondjila ye ngele a vululukwa po.

Iisimpo oyo eliko lyoshilongo yo oyowo eliko lyomuntu kehe nuuna pwaana iisimpo oonkalamwenyo dhaantu odha kolota oshindji ota yi kwathele aantu ya lande iipumbiwa yawo ya kehesiku ngaashi iikulya niizalomwa ta ye yi kwathele opo ya vule okwiinyenga taya yi kooha nooha dhuuyuni.

Iisimpo yoyene oyo eliko lyoshilongo, oyo tayi tu kwathele mokulanda oompumbwe dhetu. Nuuna katu yina ita tu vulu okulanda iikulya, iizalomwa. Tse ita tu vulu wo oku inyenga tatu yi komahala gi ili nogi ili. Iisimpo aluhe natango oyo wo tayi fala aanona moosikola. Oyo tayi landa omambo, naashoka tashi inyenge esiku nesiku otashi ende ashike kombanda yiisimpo.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe, tayi kwathele aantu ya lande oompumbwe dhawo dhakehe siku, tayi kwathele wo aantu ya vule okwiinyenga taya yi komahala giili nogiili, okuka talela po ookuume kawo nosho wo aakwanezimo mboka ye li kokule nayo.

Sho uuyuni wa humu komeho, ehumo komeho olye eta oositola dhomaludhi ogendji moka aantu haya vulu okuka konga iipumbiwa yawo. Oositola odhe eta wo ehumo komeho, tadhi kondo wo aantu omagulu oshoka itaya vulu we okuya komahala gamwe ya ka konge iinima yawo kokule, otaya landa ashike poositola dhawo dhopopepi.

Iimaliwa oyo ongushu yoshilongo oshowo eliko lyomuntu kehe. Otayi kwathele aantu ya vule okwiinyenga okuya komahala gi ili nogi ili, oku ka talela po ookuume kawo, omazimo ngono geli kokule nenge oku ka konga ngaa iipumbiwa yimwe mbyoka kaayi po pomahala mpoka ye li.

Iipundi niitafula yoshinanena, otayi adhika pomahala ngoka geli pomithika dhehumo komeho, ongele omoOmbelewa nenge omomagumbo goshinanena gooOndolopa. Opo wo mpoka aantu haya vulu okukala ya kuutumba uuna tayanu noku inyanyudha ya tenteka uukunwa nuukulya wawo piitafula mpoka.

Iisimpo oyo eliko mondjato yomuntu kehe tayi kwathele aantu ya vule okwiinyenga ya ye komahala giili no giili okukatalelapo ookuume kawo mboka ye li kokule ota yi kwathele wo aantu opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe ongele iikulya, iizalomwa nakehe tuu shoka taya pumbwa okulongitha moonkalamwenyo dhawo dhakehe esiku.

Iisimpo oyo mbyoka tatu longitha moompumbwe dhetu dhesiku kehe notayi tu kwathele okulanda oompumbwe dhetu nongele okombinga yiikulya nenge okombinga yiizalomwa. Iisimpo tayi humitha komeho onkalamwenyo methimbo ndika lyongaashingeyi. Ota yi kwathele wo aantu okiinyenga taya yi komahala giili no giili nokukatalelapo ookume kawo oye na okuyako taya longitha iisimpo komahala ngoka geli kokule.

Aanuunongo otaya longitha iipilangi yo taya nduluka po oombete ndhoka nokuli yamwe yomuyo odho ya ninga oombete dhawo dhoku lala. Noyendji otaye dhi landitha po kaantu ya yooloka oshoka ombwaanawa. Taya mono mo nduno iiyemo ya vule wo oku i landela oompumbwe dhawo ishewe dha siku kehe.

Iisimpo otayi kwathele aantu opo ya vule oku inyenga taya yi komahala gi ili nogi ili, tayi kwathele wo aantu ya vule oku ka talela po ookuume kawo naakwanezimo yawo mboka yeli kiilando yokokule. Iisimpo oyo tuu tayi kwathele aantu, opo ya vule oku landa oompumbwe dha kehe esiku, ongele iikulya, iizalomwa na shaashoka tuu taya pumbwa.

Iipundi yoshinanena otayi adhika pomahala ngoka ga huma komeho ongele ombelewa omagumbo gomoondolopa gopamuthika goshinanena nopoma hala ngoka omawanawa gomayinyanyuthilo. Oto adha aantu ya kamutumba kiipundi yawo hono taya nu nokulya uukulya wawo ya tenteka puutafula mboka woshinanena.

Iisimpo yoyene oyo ongushu yoshilongo yo oyo eliko lyomuntu kehe. Uuna aantu ye na iisimpo ohaya kala ya manguluka oku inyenga taya yi komahala gi ili nogi ili. Aantu otaya longitha wo iisimpo okukonga oompumbwe dhawo dha kehesiku ongele iikulya nosho wo iizalomwa yawo.

Iisimpo otayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu otayi kwathele aantu ya vule oku ka landa iipumbiwa yawo yakehe siku kutya nee iikulya, iizalomwa nosho tuu. Oyo wo tayi kwathele aantu ya vule oku inyenga taya yi komahala gi ili nogi ili oku ka talela po ookuume kawo naakwanezimo yawo.

Iimaliwa oyo ongushu yoshilongo noya simana moonkalamwenyo dhaantu oshoka oyo wo taye yi longitha okulanda iipumbiwa yawo, onga iizalomwa nenge iikulya. Iimaliwa oyo wo tayi kwathele aantu okuya komahala gi ili nogi ili, okukwatela po ookuume kawo naakwanezimo yawo mboka yeli kokule.

Iisimpo yoyene oyo eliko lyomuntu kehe, nuuna kaaye yina moondjato dhawo nena oonkalamwenyo ihadhi ende nawa lela, ohayi hwepopaleke onkalamwenyo. Otayi tu kwathele okulanda iikulya, iizalomwa , tayi tu kwathele wo natango okuyi longitha uuna ta tu inyenge ta tu yi komahala gi ili nogi ili, ta tu ka talelapo ookuume nookuume.

Iitaafula oyi na oshilonga oshoka opo mpoka to vulu okwaadha aantu ye li pomahala gomayinyanyudho, ya tenteka po uukulya wawo nuukunwa. Owo hawu adhika wo momagumbo ogendji, aantu taye wu longitha wo oku lila nenge oku kala ngaa ya kuutumba puupundi wawo taya kundathana, yo oya tula ngaa uukulya wawo yewu tenteka poshitaafula mpoka.

Iisimpo oyo eliko mondjato yomuntu kehe, ota yikwathele aantu ya vule oku landa oompumbe dhawo dha kehe siku ongele iikulya, iizalomwa noshowo tuu kehe shoka ta shi inyenge methimbo lyo ngaashingeyi oha shi ende kiisimpo ta yi kwathele woo aantu ya vule oku inyenga woo komahala gi ili no gi ili ku katalelapo ookuume kawo.

Iimaliwa ohayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu kehe, nuuna omuntu kwaana oshimaliwa nena oye wetike lela kutya oonkalamwenyo dhawo odha pumbwa sha. Otayi kwathele oku landa oompumbwe dhaantu iikutu, iizalomwa noshowo taya vulu okwiinyenga komahala gi ili nogi ili oku ka talela po mpaka naampeya ka.

Iisimpo oyo ongushu yoshilongo yo oyo eliko mondjato yomuntu kehe. Ohayi kwathele aantu okwii landela oompumbwe dhawo dha kehesiku ongele iikulya, iizalomwa nosho tuu. Ohayi kwathele wo aantu okwiinyenga okuya komahala gi ili nogi ili oku talela po okuume naakwanezimo yawo mboka ye li komahala goko kule.

Ehumokomeho sho lyeya muuyuni , olyeetelele oositola odhindji , ndhono muna dhono dhili tadhi landitha iizalomwa , iikulya noshotuu . Aantu oya mbomboloka nduno komahala ogendji opo yee ya konge iipumbiwa yawo moositola mono yo taa endele woo pamwe nethimbo .

Iisimpo yoyene oyina oshilonga moonkalamwenyo dhetu, oshoka ohatu yi longitha esiku kehe mono hatu landa iikulya , iizalomwa noshotuu. Iisimpo oyo wo tatu longitha okufuta aanasikola . Oyo tatu longitha okwiinyenga komahala giili nogiili okuka talelapo ookuume ketu.

Iisimpo yoyene oyina oshilonga moonkalamwenyo dhetu dhakehe esiku oshoka oyo tatu longitha okulanda oompumnwe dhetu ngaashi iikulya , iizalomwa nosho wo iilongithomwa yomomagumbo getu. Iisimpo otayi tu kwathele opo tu vule oku inyenga ta tu yi komahala gi ili nogi ili tatu ku ka talelapo ookuume nosho tuu.

Oradia yomuzizimba ndjoka tayi kundaneke oonkundana tadhi inyenge meni loshilongo noshowo pondje, ohaku kala wo uunyandwa uuwanawa mboka aantu oyendji ye hole. Opu na wo uunyandwa woohembundangele mboka hawu ya nyanyudha, no ye hole oku wu tala ethimbo nethimbo.

Iisimpo otayi tu kwathele moonkalamwenyo dhetu dha kehe siku, nuuna twaa yi na oonkalamwenyo dhetu odha kolota sha. Otayi tu kwathele tu lande iikulya, iizalomwa noshowo oompumbwe ngaa dha kehe siku. Miisimpo omo moka wo tayi tu kwathele uuna twa hala oku inyenga tatu yi komahala gi ili nogi ili.

Oositola dho dhene odhili pomaludhi gi ili nogi ili . Otuna poositola ndhoka dhiikulya, opuna woo ndhoka hadhi landitha iikutu nenge tutye iizalomwa, mo omo ngaa moka aantu oyendji hayayi ya kakonge oompumbwe dhawo ngele okombinga yoompumbwe dhiikulya noshowo iizalomwa.

Iisimpo oyo eliko mondjato yomuntu kehe. Ohayi kwathele aantu ya vule okulanda iipupiwa yawo yesiku, ongele iikulya, iizalomwa noshaashoka tuu taya pumbwa. Iisimpo otayi kwatha wo aantu ya vule oku inyenga ya ye komahala gi ili nogi ili gokokule ya ka talelepo ookuume kawo osho wo aakwanezimo yawo.

Iitafula niipundi yoshinanena otayi adhika pomahala gomainyanyudho, tayi adhika pomahala goombelewa dhoshinanena noshowo momagumbo ngono goshinanena, opo nduno aantu haya kala ya kuutumba mpono ye li nookuume kawo, taya lyi omaulalelo gawo. Yo oya hungila wo, yo oye li miigongi naakwawo.

Omatyofa ogo iipundu yomoshinanena taga adhika momagumbo ngono go shinanenna mondoolopa nosho woo pomahala ogendji gendji. Ohaku kala nduno aantu shoyeli mongundathana dhawo inahaala okwi gidha thana taya kuutumba nduno yategamena taa kundathana ookundathana dhawo.

Iimaliwa oyo ongushu yoshilongo shetu . Ohayi tukwathele okulanda oompumbwe dhetu dhayooloka ongele iikulya, iizalomwa noshotuu tuu. Iimaliwa ohayi futu wo oosikopa pethimbo ndika. Ohayi tukwathele okwiinyenga tatuyi pomahala giili nogiili nenge tatu talelapo ookuume ketu kiilongo yiili noyili.

Iitafula niipundi oya simana, opo mpoka hapu vulu okukutumba uuna aantu taya tyapula iituthi yawo nookuume kawo. Taya li iikulya yawo nenge taya nu iikunwa yawo. Piitafula ohapu vulu wo okukala hapu ningilwa oonkundana, yaali nenge ya tatu ye li pehala mpoka taya kundathana iinima yawo yi na oshilonga.

Iisimpo oyina oshilongo moonkalamwenyo dhetu. Oshoka otayi tu kwathelele opo tu vule okwi ilandela shoka twa pumbwa. Tayi tu kwathele wo opo tu vule okwi inyenga tuye komahala giili nogiili tatu longitha iisimpo. Otatu landitha nawa iizalomwa yetu. Tatu landa iikulya nakehe tushoka twa pumbwa monkalamwenyo yetu yesiku.

Iisimpo oyo ongushu yoshilongo yo oyo eliko mondjato yomuntu kehe. Otayi kwathele aantu opo ya vule oku inyenga yaye komahala giili nogiili. Oku ka talelapo ookume kayo noshowo aakwanezimo yawo mboka yeli kokule. Iisimpo tayi kwathele wo aantu ya vule oku landa oompumbwe dhawo dhesiku. Ongele iikulya, iizalomwa noshotuu.

Iisipo yo yene oya simana mokalamwenyo dhomuntu kehe, otayi kwathele aantu oku landa iipumbiwa onga iikulya, iizalomwa noshotuu, otayi kwathele opo aantu ya vule oku inyenga mba taya yi komahala gi ili nogi ili oku katalela po ookuume kawo naakwanezimo yawo mboka yeli kokule.

Iisimpo oyo ongushu yoshilongo oyo eliko lyomuntu kehe otayi tu kwathele oku landa oompumbwe dha kehesiku tayi kwathele wo aantu ya vule oku inyenga taya yi ko mahala gi ili nogi ili ongele otaya ka talelapo nenge pamwe otayayi ko mahala hoka taya ka ngeshefela nosho tuu.

Iimaliwa oyina oshilonga moonkalamwenyo dhaantu kehe esiku oshoka otayi kwathele aantu ya vule oku inyenga taya yi komahala gi ili nogi ili yafute iiyenditho mbyoka tayi yafala noshotu. Otayi yakwathele oku landa oompumbwe dhawo onga iikulya, iizalomwa yomaludhi nomaludhi noshotu.

Iipundi oyasimana methimbo ndika lyongashingeyi oshoka aantu itaya vulu we okukala yathikama, nokoosikola aanona otaya pewa iipundi yakale yakuutumba kiipundi e taya pewa woo iitafula hoka taya shangele iilongadhalwa yawo mbyoka taya pewa kaalongi.

Iimaliwa oyo ongushu yomuntu kehe oshoka omuntu ngele tazi pehala mpoka tayi pekwawo nenge taka talelapo kuume ke koshilongo shili kokule okuna okulongitha oshimaliwa. Iimaliwa ohayi landa iikulya oshowo iizalomwa oshowo oompumbwe dha kehe esiku ndhoka aantu taya pumbwa moonkalamwenyo dhawo.

Sho nduno aantu ya tameke okunduluka iinima koonyala, oya nduluka woo uulaka woshinanena, mboka haavulu okukala ya tenteka uukopi wawo mbono wuna uumeno waziza nawa hawu tekelwa kehe esiku, uulaka mbuno otawa dhika unene momagumbo nenge pomahala ngono gahuma komeho, oshoka ota wendele pamwe nehumo komeho.

Iisimpo otweyi pumbwa moonkalamwenyo dhetu dha kehe siku oshoka , otayi tu kwathele okulanda iipumbiwa yetu shoka tatu pumbwa kehe esiku ongele iizalomwa , iikutu nosho tuu . Iisimpo wo tayi longithwa mo paife oku futa oosikola opo aanona ya likole uunongo .

Ehumokomeho sho lyoya muuyuni, olye etelela oositola odhindji. Aantu iha ya endewe iinano iile oshoka oyakondwa omagulu ngaashingeyi. Oositola otadhi monika kehe pomahala mpoka ye li, ota ya yi owala popepi mpoka, eta ya ilandele oompumbwe dhayo ngaashi iizalomwa, iikulya, nakehe wo shoka ta ya pumbwa moonkalamwenyo dhawo dhesiku.

Iipundi yoshinanena mbyono tatuti omatyofa oya ndulukwapo kaantu yoyene otayi adhika momahala ngono goshinanena onga oombelewa nenge pamwe omo magumbo ngono ga nika ondolopa. Omuntu opo nduno haya kuntumba piipundi mpono uuna yena oonkundathana dhawo taya kuntumba wo mpono uuna taya lilepo nokunwa.

Iisimpo yoyene oyo ongushu yoshilongo, oyo eliko lyomuntu kehe. Otayi kwathele aantu opo ya vule okuinyenga taya yi komahala gi ili nogi ili, ya ka talele po ookuume kawo naakwanezimo mboka ye li kokule. Otayi kwathele aantu opo ya lande iizalomwa yawo oshowo iikulya naashoka taya pumbwa moonkalamwenyo dhawo dhesiku kehe.

Iisimpo oyo kamana kandongo moonkalamwenyo dhetu dhesiku kehe, nongele katuna iisimpo nena noonkalamwenyo dhetu kadhili uunene kondjila. Otayi tu kwathele tu lande mo iikulya, iizalomwa noshowo ngele ta yi tu kwathele uuna tatu inyenge okuya komahala ga yooloka otatu longitha iisimpo.

Pomahala gomangeshefelo, opo mpoka aantu taa vulu okuadha iilandomwa yawo yesiku kehe, ongele iizalomwa, iikulya noshowo iipumbiwa ayihe mbyoka yomomagumbo mbyono tayi endele pamwe nethimbo notayi humitha komeho oonkalamwenyo dhaantu.

Iisimpu oyo eliko mondjato yomuntu kehe, ta yikwathele aantu ya vule oku inyenga ta yayi komahala gi ili nogi ili oku katalelapo ookuume kawo nosho woo omazimo gawo ngoka ge yali kokule Iimaliwa ta yikwathele woo aantu ya vule oku lande oompumbwe dhawo dhesiku unene iikulya nongele iizalomwa na kehe shoka ta ya pumbwa esiku ne siku ota shi endele kiimaliwa.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe otayi kwathele opo aantu ya lande iipumbiwa yawo onga iizalomwa, iikulya nosho tuu tayi kwathele wo aantu opo ya vule oku inyenga tayayi komahala gi ili nogi ili oku ka talelapo ookume kawo mba yeli kokule nosho aakwanezimo yawo yoko kule.

Iimaliwa oya pumbiwa monkalamwenyo yakehe siku yomuntu kehe, oshoka uuna omuntu keena iimaliwa ohashi vulika kaakale talanda wo iikulya niizalomwa ohavulu okukala keena, sho osho wuwete kutya newi otali ende owala kiisimpo.

Iimaliwa oyina oshilonga oshoka otayi kwathele aantu moonkalamwenyo dhawo dhakehesiku opo ya vule oku landa iipumbiwa yawo ongele iikulya noshowo iizalomwa tayi ya kwathelewo ya vule oku inyenga tayayi pomahala gi ili nogi ili oku ka talelapo ookume kawo naakwanezimo.

Iipundi yoshinanena oya ndulukwapo kaantu yoyene oko hoka aantu haya vulu oku kuutumba uuna yeli moonkundathana naantu ooyakwawo otayi adhika momagumbo ngono gomoondolopa yili momahala gokukuutumbila mono aantu taya kuutumbako uuna taya li omaulalelo nosho woo yahungila nookuume kawo nosho woo aanegumbo.

Iisimpo otayi tu kwathele unene moonkalamwenyo dhetu . Oshoka oyo tatu vulu oku inyenga nayo uuna tatu londo oolefa tatu yi komahala gi ili nogi ili. Oku ka talelapo aakwanezimo nookuume yetu. Iisimpo oyo hatu landa iipumbiwa yetu kehe esiku. Onga iikulya nenge iizalomwa.

Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo yo oyo eliko lyomuntu kehe monkalamwenyo ye. Nuuna omuntu keena oshimaliwa nena itavulu noku ilandela iikulya, iipumbiwa ye ngaashi iizalomwa nosho tuu iteyi gwanitha po. Iimaliwa oyo tayi kathele aantu opo yavule okweenda taya yi komahala gi ili nogi ili, taya katelela po ookuume kawo naakwanezimo yokokule.

Mapayife kehe ngaa shoka tashi inyenge, oshina oku kala tashi pitile koshimaliwa. Oshimaliwa otashi kwathele aantu opo yavule oku inyenga yahe komahala giili nogiili okuka talelapo mpaka naa mpeyaka. Oshimaliwa otashi kwathele wo aantu opo yavule oku landa oompumbwe dhesiku ongele iikulya, iizalomwa na kehe tuu shoka tashi inyenge monkalamwenyo dhawo dhesiku otashi pitile koshimaliwa.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe, nongele owa adha omuntu kee na iisimpo nena monkalamwenyo ye itamu kala unene mu na ombili. Otayi longithwa kaantu okulanda iizalomwa, iikulya noompumbwe dhawo dhakehe esiku. Taye yi longitha wo okwiinyenga mpaka naampeyaka uuna taa yi komahala gi ili nogi ili.

Ehumokomeho sho lye ya muuyuni aanuunongo oya nduluka po iipundi yoshinanena yomatyofa, mbyoka hayi kuutumbwa kaantu uuna ye li miigongi moonkundathana, no sho wo momagumbo goshinanena uuna ta ya li iikulya yawo. Taya nduluka woo iitaafula yoshinanena mpono aantu ha ya vulu okutenteka uukulya nuukunwa wawo.

Momahala gomangeshefelo ogendji omo moka tamu adhika iilandithomwa yomaludhi ogendji. Naantu ohaya ende nduno taayi komahala ngoka opo yaka konge iipumbiwa yawo. Ohashi ya kwathele yaa ende iinano iileeleka yahe komahala gokokule nenge yaka konge wo kiilongo yilwe.

Uuyuni sho wa humu komeho aanuunongo oya tameke oku nduluka po iinima oyindji momitse dhawo. Moka mwa kwatelwa iipundi. Iipundi iiwanawa yoshinanena . Ohaye yi landitha komahala gi ili no gi ili etaya mono mo iiyemo. Otaya vulu woo oku kuutumba ko komahala gawo gomayinyanyudho.

Ongushu oyo eliko lyomuntu kehe. Uuna kapuna iimaliwa, nena noonkalamwenyo dhaantu ihadhi yi komeho. Ohayi kwathele omuntu a vule okwiinyenga aye komahala giili nogi ili. Ohayi kwathele aantu ya vule okulanda iikulya, iizalomwa, noshowo oompumbwe dhawo dhoka taa pumbwa dha kehe esiku.

Iimaliwa oyo eliko lyomuntu kehe, otayi kwathele aantu ya vule okulanda iipumbiwa yesikukehe ongele iikulya, iizalomwa noshotu, iimaliwa otayi futu oosikola dhaanasikola ,iimaliwa otayi kwathele wo opo aantu yavule okwiinyenga taya yi komahala giili no giili.

Iitaafula niipundi yoshinanena otayi adhika pomahala goshinanena mbyoka hayi adhika moombelewa noshowo momagumbo gomoondolopa opo nduno aantu yakuutumba tayali, tayanu nokwiinyanyudha ya tula iikunwa yayo piitaafula ndyoka yoshinanena.

Iisimpo yoyene oyasimana. Otayi tu kwathele mokulanda oompumbwe dhetu dhesiku, ongele iizalomwa nenge pamwe iikutu. Iisimpo oyo tayi futu aanasikola oyo wo tayi tu kwathele uuna tatu inyenge tuye pomahala giili nogili . Otuna ashike okuyako tatu longitha iisimpo.

Iimaliwa oyo eliko lyomuntu kehe, nuuna yaa mo moonkalamweyo dhaantu nena oonkalamweyo dhawo ihadhi yi naana nawa komeho. Tayi kwathele aantu opo ya vule okulanda iikulya, iizalomwa no kehe tuu shoka tashi inyenge methimbo ndika moonkalamweyo dhaantu, ota shi piti owala koshimaliwa.

Oongeshefa odhindji dhili miilongo odheeta ehumo komeho miilongo yawo, oshoka aantu itaya ende we iinano iile taahi kiilongo yimwe oko yakakonge iipumbiwa yawo. Otaya landa owala miilongo yawo moka. Odheeta ehumo komeho moshilongo. Iilongo oyindji otayi endele pamwe nethimbo.

Ota tu popi iipundi yoshinanena mbyoka tatu ti omatyofa. Omatyofa ogandulukwa po kaantu aanuunongo yeganunina pomahala gokukuutumba ngoka haga gandja ombili nevululuko. Ogo wo ngoka haga adhika momagumbo gomoondoolopa nenge ngoka geli methimbo lyahuma komeho.

Moositola odhindji dhopashinanena omo moka aantu haya adha iilandomwa oyindji. Aantu ohaya yi yekiilongela oompumbwe dhawo koositola hoka onga iizalomwa, iikulya niilongithomwa yawo oyindji momagumbo . Oositola otadhi eta ehumo komeho mokati kaantu.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe. Nongele omuntu kenasha iisimpo, nena oku li mompumbwe onene. Ohayi kwathele opo aantu ya lande iikulya yawo, iizalomwa nosho tuu. Tayi ya kwathele wo opo ya vule okwiininga taya yi komahala gi ili nogi ili, okukatalela po ookuume naakwanezimo yawo mboka ye li kokule.

Iisimpo oyo ongushu neliko lyomuntu keshe. Otayi kwathele aantu yavule oku inyenga ta yahi komahala gi ili nogi ili, oku katalela po ookuume kawo noshowo aakwanezimo yawo mboka yeli kokule. Iisimpo tayi kwathele wo aantu ya vule oku landa iipumbiwa yawo yesiku ongele iikulya, iizalomwa na kehe tuu shoka tashi inyenge mee nkalamwenyo yesiku.

Iipundi yoshinanena oya ndulukwa po kaantu nomake gawo. Otayi adhika nee momahala ngono goshinanena ngoka ga huma komeho ngaashi oombelewa, omagumbo gomoondoolopa no sho wo omahala ogendji gomanwino nosho tuu. Mpono to adha uutaafula mpono aantu ha ya vulu oku tenteka uukulya nuukunwa wawo uuna ta ya nyanyukilwa pamwe nookuume kawo.

Iitafula niipundi yoshinanena ota yaadhika pomahala ngoka omawanawa goshinanena nosho woo momagumbo go mondolopa omuli woo tamwaadhika iitafula niipundi yandulukwa kaantu yo koonyala iiwanawa, tayadhika woo momahala gomoombelewa mpo aantu haakutumbapo uuna yeli moonkuthana nayakwawo.

Iisipo oyo ongushu, eliko nenyanyu mondjato yomuntu kehe tayi kwathele aantu ya vule oku inyenga taayi komahala gi ili nogi ili oku ka talela po ookuume kawo nosho wo aakwanezimo yawo mboka yeli kokule, iisipo tayi kwatha aantu ya vule oku landa iipumbiwa yayo yesiku ngele iikulya, iizalomwa nosho tuyu shoka taya pumbwa kehe esiku nesiku.

Iisimpo yoyene otayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhetu. Otayi tu kwathele oku landa oompumbwe dhetu dha kehe esiku, oku inyenga tatu yi komahala gi ili nogi ili. Uuna ngaa tatu yi miipangelo otuna ngaa oku ya tatu falwa kiitukutuku mbyoka tatu tula mo omahooli tatu ga landitha iisimpo. Ano kehe ngaa shi tashi inyenge monkalamwenyo dhetu dhesiku otuna oku kala tatu longitha iisimpo mbyoka.

Iisimpo oyo yimwe yomomaliko ngoka aantu oyendji haya likola. Aantu otaya longitha iisimpo okulanda iikulya, iizalomwa nosho tuu. Iisimpo otayi longithwa opo aantu ya vule oku inyenga taya yi pomahala gi ili nogi ili taya ka talelapo aakwanezimo yawo yoko kule nookume mboka yeya li kokule.

Oradio yomuzizimbe oya simana unene oshoka ohayi tu kwathele oku tu kundaneka, ongele oonkundana dhomeni lyoshilongo noshowo dhokondje yiilongo yimwe, ohaku kala wo omaudhano, ongele gokoompadhi, omatondokonosho tuu. Ohaku kala wo uunyandwa mboka uuwanawa hawu nyanyudha aatali.

Momangeshefelo ogendji mono otamu adhika oositola dhomaludhi ogendji ndhoka tadhi landitha ongele iikulya, iikutu nosho woo omagadhi noothewa dha nika nawa. Aantu taya mbomboloka nduno taya yiko komangeshefelo hono opo ya ka lande uunima wawo yakale woo taya endele pamwe nethimbo.

Ehumo komeho sho lyeya muuyuni olya etele oositola odhindji dhoka dha etwa popepi naantu. Aantu yakondwa wo omagulu itaya ende we iinano iile taya kakonga oositila ngaashi sha kala muuyuni wonale. Aantu ota yayi owala poositola dhono dhili popepi nomudhingoloko gwawo, taya landa iipumbiwa yawo yo taya shuna komagumbo.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yoshinanena. Oha ga adhika unene momagumbo ngoka goshinanena mondoolopa, oshowo momahala ngaashi moombelewa dhopamuthika, mpoka aantu ta ya vulu okukuutumba po, pamwe ye li pitaafula taya kuutumba komatyofa hoka opo ya kundathane nokuume kayo, ye li pokangundu.

Oradio yomuzizimbe otayi kundaneke aantu oonkundana dhomeni lyoshilongo nosho woo ndhoka tadhi inyenge kondje yoshilongo, taku kala woo uunyandwa mboka wuholikwe kaantu oyendji. Ohaku kala woo uunima uuwanawa woo hembundangele uuyimbilo uuwanawa tawu longo notawu putudha oohembundangele.

Oofunguna dho dhene odhi na oshilonga, ohadhi tu kwathele tu kwatathane nooyakwetu ye li komahala gokokule. Oofunguna odho wo ndhoka hadhi longithwa mopaife oyendji uuna taya ningi uugongi uufupi naantu ye li kokule ohaya ningi omakwatathano ngono taya longitha oongodhi ndhoka dhili po.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu monkalamwenyo kehe nongele kena iisimpo nena otashivulika itiilandele iikulya nenge oompumbwe dhiizalomwa nosho tuu. Iisimpo oyo tayi kwathele okufutila aanasikola nosho tuu .iisimpo oyo tatu inyenge nayo uuna tatu katalelapo yakwetu yeli komahala gi ili nogi ili.

Omagumbo goshinanena unene ngono gomoondolopa. Omo moka tatu vulu oku adha iipundi mbyoka yoshinanena tatu ti omatyofa. Tatu adha mo ompungulilo dhono ombwanawa oosikopa. Dhili moondunda dhoku lala nomo mahala goku telekela. Nomamate woo gayela nawa.

Ehumokomeho sho lyeya miilongo ya yooloka muuyuni, olya etelele oostola dhomaludhi nomaludhi moka aantu haa vulu okwiilandela iipumbiwa yawo onga iikulya, iizalomwa nosho tuu. Oostola odhindji odha kwathele aantu oyendji kaa ya kale taa ende iinano iile okukakonga iipumbiwa komahala gokokule.

Iimaliwa oyo ongushu yoshilongo, ano oyo wo eliko lyomuntu kehe. Aantu otaya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe. Aantu taya longitha wo iimaliwa uuna taya inyenge taya yi komahala gi ili nogi ili, taya talelepo ookuume kawo, oshowo aakwanezimo yawo.

Sho uuyuni wa humu komeho, iilongo oyindji oya patulula oositola omaludhi nomaludhi, moka aantu haya vulu oku yamo, ya ka konge iipumbiwa yawo yomomagumbo iizalomwa, noshotuu. Oositola odha eta wo ehumo komeho, dho tadhi eta wo iilandomwa popepi naantu, aantu kaya ende we iinano iile, taya ka konga komahala goko kule.

Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo yo oyo woo mbyoka yapumbiwa monkalamwenyo dhomuntu kehe. Aantu otaya longitha iimaliwa mokulanda iilikolomwa yawo, iikulya, iizalomwa noompumbwe dhakeshe esiku oyo mbyoka haya longitha uuna taya yi komahala gi ili nogi ili taya katalelapo aakwanezimo yawo nookuume yokokule.

Aanunongo otaalongo oombete ndhoka dhuuka momake ngawo dhiipilangi dha yalekwa nawa etadhi tetwa nawa otaavulu nduno okudhilala nokudhi gandja po omagano kaakwanezimo yawo noyendji taalanditha yiimonenemo iiyemo yiikwathele mpano naampano.

Omagumbo gomondoolopa ngoka gopashinanena omomoka tamu adhika omahala ngoka gokutelekela goopalekwa nawa, iitaafula yina uumbamba wiiyimati yayooloka, iilongithomwa ayihe yomegumbo nenge yopelugo yalongekidhwa nawa na oyapakelwa nawa.

Oositola itadhi landitha iilandithomwa yomaludhi nomaludhi moka aantu haya yi ya ka konge iipumbiwa yawo, ngiika pamwe oonguwo nenge iikulya. Omo moka aantu taya imonene iikutu yawo yopashinanena noshowo mbyoka yi li pethimbo lyawo.

Orandio yomuzizimbe otayi kundaneke oonkundana tadhizi kondje yiilongo oshowo meni lyiilongo ,oko hoka haku kala ,ko oko haku kala woo uunyandwa mbono wu holike koohembundangele taya kala nduno taya tala uunyandwa wawo mboka noku imba uuyumbilo uuwanawa.

Muuyuni wehumokomeho omuna oositola odhindji ndhoka tadhi landitha iilandithomwa yayooloka. Aantu oyendji ohaya ende taya zi koombinga noombinga opo yeye ya lande iipumbiwa mbyoka. Oositola odha eta wo ehumokomeho oshoka ngashingeyi aantu otaya mono iinima yawo mbyoka yapumbwa notayi yakwathele wo kaayeende iinano iile yeke yi konge komahala gokokule.

Momahala ogendji gomashingitho omo moka aantu haya ka enda yo ya lande iipumbiwa yawo ongele oombigaiikutu nosho tuu. Shika osha kwathele unene aantu Kaya kale taya ende oondjila ashike otaya landa owala pomahala ngoka gelipo

Iisimpo uuyamba womuntu kehe. Ohayi tu kwathele moonkalamwenyo dhetu. Okulanda iipumbiwa yesiku kehe, iikulya, iizalomwa nosho tuu. Nuuna tatu inyenge tatu yi mpaka naampeyaka otuna owala kulongitha iisimpo opo tu thike po tu vule okutalela po yakwetu.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe otayi kwathele aantu yavule okwiinyenga yaye komahala gi ili nogi ili okuka talelapo ookuume kawo noshowo aakwanezimo yawo mboka yeli kokule. Iisimpo ohayi kwathele wo aantu opo yavule okwiilandela iikulya, iizalomwa noshaashoka taya pumbwa moonkalamwenyo dhawo dhesiku kehe.

Iipundi oyo yimwe yomomaliko ngoka aantu oyendji ya likola. Ohayi longithwa momagumbo okukuutumba pomahala gokulila nenge gomayinyanyudho okulya nokunwa, noshowo pomahala mpono unene hapu ningilwa oonkundathana oto adha po iipyomaludhi nomaludhi hoka haku kuutumbwa kaantu uuna ye li moonkundathana.

Shono uuyuni wahumu komeho, aantu oyandulukapo iipundi yawo mbyoka yopashinanena tatuti omatyofa, omatyofa ongono tanga kutumbwa kaantu una yeli mokundathana no kuume kawo, tangadhika wo pomahala ngomayinyanyudho pono aantu hayakala yenapo wo iitafula yatulapo wo iikunwa yawo niikulya.

Iisimpo oyo eliko lyoshilongo nakehe shoka omuntu ta vulu oku longitha methimbo ndino lyongaashingeyi oshina owala oku endela kombanda yiisimpo, ongele iikulya otayi landwa, iizalomwa ano oonguwo dhaantu natango oyena ngaa oku kala taye dhi landa opo wu inyenge wuye mpeya naampeya oyena oku kala wo taya longitha iisimpo mbyoka

Moongeshefelo odhindji otamu adhika iilandithomwa yomaludhi ogendji ongele iipumbiwa yomomagumbo, iikulya, iizalomwa nosho tu. Omo moka aantu oyendji haya vulu okuya yakakonge iinima yawo yoshinanena naambyoka yili pethimbo olyo tuu ndjoka yeli.

Pomahala gomangeshefelo opo mpoka tatu adha iilondomwa yomaludhi ogendji moka tatu landa onga iizalomwa, iikulya, iilongithomwa yetu ya kehesiku ongele oothewa, omagadhi oshowo kehe shoka ta tu landa tatu pumbwa oku longitha moonkalamwenyo dhetu dhesiku kehe.

Iisimpo oyo ongushu yoshilongo yo oyo eliko lyomuntu kehe. Ohayi kwathele aantu okwiinyenga mpaka naampeyaka, oku ka talela po ookuume kawo kokule. Ohayi kwathele wo aantu ya lande oompumbwe dhawo dhesiku, ongele iikulya, iizalomwa nakehe tuu shoka tashi inyenge mesiku nesiku otashi ende owala kiisimpo.

Moonkalamwenyo dha kehe esiku aantu otaya longitha iimaliwa ongele okulanda iikulya, ongele okulanda iikutu yokolutu . Noshowo uuna taya inyenge tayayi komahala gi ili nogi ili owuna ashike okulongitha oshimaliwa . Oshimaliwa osho eliko tali pumbiwa likale liniwe ku kehe gumwe opo oonkalamwenyo dhikale tadhi inyenge nawa.

Iimaliwa oyo eliko lyomuntu kehe otayi kwathele aantu ya vule oku landa iipumbiwa yawo yesiku ongele iikulya, iizalomwa nosho tuu shoka taya pumbwa. Iimaliwa oyo taya yi kwathele methimbo lyongashingeyi oku futila aanona oosikola tayi kwathele wo aantu oku inyenga taya yi ko mahala gi ili nogi ili.

Oositola ohadhi landitha iilandithomwa yomaludhi gayooloka, aantu ohaayi koositola yekiilandele oompumbwe dhawo. Oositola otadheeta ehumo komeho popepi.

Iilongomwa yayooloka otayi adhika momangeshefelo ogendji gendji na ogayooloka moka aantu taya mbomboloka nduno kooha nooha yekiilandele iihongomwa yawo mbyoka yapanda. Moositola otamu adhika wo natango iizalomwa, iikulya nashaashoka tu aantu taya pumbwa moonkalamwenyo dhawo dhakehesiku.

Iizalomwa yonena mbyoka tatu landa moositola dhomaludhi nomaludhi, otayi tu kwathele. Unene ngaashi ethimbo ndino lyuutala aantu otaya landa iizalomwa yongushu mbyoka tayi kwathele muutalala, opo uunona wawo waakwatwe kuutalala nayo yene yiisile oshimpwiyu.

Omahala goshinanena galongekidhilwa mboka taya ende iinano iile opo yafudhepo otagaadhika moondolopa odhindji dhopashinanena ngoka gena oombete oombwanawa dhoshinanena, omakumbatha golela taga gamene kuutalal ano geli pethimbo nosho wo iipumdi mbyoka yokuvululukilwa nosho tuu.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe yo oyo tayi lalakanenwa kukehe omuntu. Aantu sho taya kongo iilonga opo ya mone iisimpo oyindji tayi yakwathele opo yavule yaye komahala gi ili nogi ili oku katalelapo mpaka naampeyaka. Tayi kwathele aantu yavule okulanda iipumbiwa yawo ongele iikulya ,iizalomwa nosho tuu.

Ooradio dhomuzizimba otadhi tu kundaneke shoka tashi inyenge kooha nooha dhuuyuni nenge meni lyoshilongo. Oko wo hoka aantu haya vulu okutala uunyandwa wawo uuwanawa tawu shambula nuunona tawu tala ko wo uunyandwa mboka wu li pethimbo lyaanona, tawu nyanyudha uunona wo otawu longo nokuputudha uunona.

Iisimpo yoyene oyo hayi tukwathele moompumbwe dhetu dha kehe esiku. Iisimpo otayi tukwathele opo tulande iikulya ,iizalomwa noshowo kehe ngaa shoka tatu longitha mesiku kehe. Iisimpo tayi tukwathele ngele tatuyi pomahala gi ili nogi ili otuna okuyapo tatu longitha Iisimpo.

Iisimpo oyo eliko mondjato yomuntu kehe. Otayi kwathele aantu ya vule okwi inyenga taayi komahala gi ili nogi ili, oku ka talelapo ookuume kawo noshowo aakwanezimo yawo yokokule. Tayi kwathele wo aantu ya vule okwi ilandela iikulya, iizalomwa noshowo oompumbwe ndhoka dhawo taa pumbwa esiku nesiku.

Sho ehumokomeho lyeya muuyuni olya etelela oositola odhindji. Aantu ihaya ende we iinano oyindji oshoka oositola odhili owala popepi nayo. Otaya yi owala ya ka konge iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa poositola dhopopepi nayo, yo taya endele pamwe nethimbo ndyoka lyongashingeyi.

Iimaliwa otayi kwathele aantu opo ya vule okwiinyenga yaye komahala gi ili no gi ili okukaka talelapo ookume kaeomboka yeli kokuli nosho wo okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ongele iikulya nenge iizalomwa ,oshoka ngele ka puna iimaliwa nena noonkalamwenyo dhaantu ita dhi yi komeho.

Iimaliwavotayi dhana onkandangala monkalamwenuo yomuntu kehe opo omuntu a vulu okwiinyenga tayi kehala lili mpaka naampeyaka okuna okulongitha iimaliwa opo aantu ya vule ya vule okulya oyenavokulongitha iimaliwa yokulanda iikulya okulanda iizalomwa oshowo oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Iisimpo oyo eliko komuntu kehe, oshoka otayi kwathele aantu opo ya vule oku ilandela iipumbiwa yomomagumbo, iizalomwa, iikulya nosho tuu. Oyo wo tayi kwathele aantu opo ya vule oku inyenga ya ye komahala gi ii nogi ili oku ka talela po ookuume kawo naakwanezimo mboka ye li kokule.

Iisimpo yoyene oyasimana oshoka otayi tukwathele noompumbwe dhetu, dhakehe esiku. Ngele atwiinyenge atuyi komahala giili no giili ohatu longitha iisimpo, uuna ngele tolanda iikulya, iizalomwa nosho woo iipumbiwa yetu yakehe siku, otuna okulongitha iisimpo.

Iimaliwa yoyene oyo oonzo dhoshilongo, oyo eliko lyakehe gumwe. Otayi kwathele aantu yavule okwiinyenga yahe komahala gi ili nogi ili, tayi kwathele aantu yalende iipumbiwa yawo, iikulya, iizalomwa nosho tu yavule okufutila aanona yawo oosikola.

Iisimpo oyo yili tayi dhana onkandangala moonkalamwenyo yomuntu iipumbiwa yetu yakehe esiku otatu longitha iisimpo okuyilanda opo tuvule okwiinyenga tuye komahala gi ili nogi ili tuka talelepo ookume ketu naakwanezimo yetu mboka yeli kokule otuna owala okulogitha iisimpo.

ORadio yomuzizimba ohayi kundaneke aantu kwaashoka tashi inyenge meni lyoshilongo osho wo kondje yoshilongo. Ohaku kala wo kuna uunyandwa uuwanwa aantu oyendji ye hole oku wu tala. Ohaku kala wo uunyandwa uuwanawa woohembundangele tawu nyanda , mbono wu na uuyimbilo uuwanawa tawu longo wo ta wu pe oohembundangele uunongo.

Omangefeshelo gomaludhi nomaludhi omo nee aantu hayayi yakakongo iipumbiwa yawo ongele iikulya iizalomwa nosho tuu. Mo omo ngaa taya mono iinima yoshinanena mboka tayi endele pamwe nethimbo ndyoka keli.

Iisimpo oyo *eliko lyomuntu kehe. Otayi tu kwathele okulanda oompumbwe dhetu dha kehe esiku. Otayi tu kwathele wo tu vule oku inyenga tatu yi komahala gi ili nogi ili oku ka talela po ookuume ketu mboka ye li kokule noshowo aakwanezimo yetu mboka ye li komahala gokokule natse.

Momahala gomangeshefelo ogendji omo moka hamu adhika iilandithomwa oyindji. Moka aantu haya ka konga iipumbiwa yawo ongele iikutu, iikulya nakehe shimwe ta yeshi pumbwa mokukalamwenyo kwa kehe esiku.

Iisimpo oyo eliko lyomuntu kehe nuuna twaana iisimpo nena oonkalamwenyo dhetu itadhi kalawe nawa . Oyo tayi tu kwathele tulande iikulya, iizalomwa. Tayi tu kwathele woo tuvule oku inyenga tatu yi komahala gi ili no gi ili tuka likole uunongo nosho woo uuyelele wokiilongo yilwe.

Iimaliwa oyo iipumbiwa yetu yesiku kehe. ohayi tu kwathele tu vule okwiinyenga tatu yi mpano naampeya okuka talepo ookume naakwanezimo lyetu. Tayi tu kwathele wo okulanda iikulya iizalomwa oshowo tuu kehe oopumbwe dhetu dhesiku kehe ndhoka tatu pumbwa monkalamwenyo.

Iimaliwa oyo eliko lyomutu kehe. Otayi kwathele aantu y la vule okwiinyenga taya yi komahala gi li nogi li okutalela po ookuume koyo mboka ye li kokule oshowo aakwanezimo yawo. Iimaliwa otayi kwathele wo opo omuntu alande oopumbwe dhowo dhesiku ongele iikulya, iizalomwa noshaa shoka tuu taya longitha esiku kehe.

Iisimpo oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe esiku nesiku. Sho tatu inyenge ta tu yi komahala gi ili no gi ili otuna oku longitha iisimpo. Uuna tatu yi moositola tuka lande iikulya otuna oku longitha iisimpo , miizalomwa yetu nuuna tatu tumu aanona kosikola otuna kala tweyapa iisimpo dho oosikola natango tadhi futwa woo niisimpo.

Iisimpo oyo eliko lyo shilongo, yo oyo mbyoka omuntu kehe a pumbwa monkalamwenyo. Ohayi kwathelele aantu ya vule oku landa iikulya, iizalomwa, noompumbwe dha kehe esiku, ta yiya kwathele wo opo aantu ya vule oku inyenga taya yi komahala gi ili nogi ili.

Iipundi mbyono tatu ti omatyofa oyo iipundi yoshinanena. Otayi adhika momagumbo ngono goshinanena gomoondoolopa. Tayi adhika wo momahala goombelewa nosho tuu. Oyo mbyoka yi holike okulongithwa kwaa mboka ye hole okuninga oonkundathana dhawo paufupi nookume kawo.

Oositola odhi indjipala muuyuni miitopolwa ayihe omwaholoka oositola dha kondo aantu omagulu. Aantu itaya vulu okukala taya ende iinano iile yaka konge oositola oshowo ya ka konge iipumbiwa yawo, otaya yi owala poositola dhawo ndhono dhili puupepi yo taya landa iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa.

Iimaliwa oyo eliko lyomuntu kehe. Otayi kwathele aantu mokulanda iizalomwa ,iikulya noompumbwe dhawo dha kehe esiku .Otayi tukwathele woo opo aantu yavule oku inyenga opo aantu yaye komahala gi ili nogi ili oku ka talelapo ookuume kawo naakwanezimo mboka natango ta yi iyadha yeli kokule nayo.

IImaliwa oyo eliko lyoshilongo. Opo tu vule okukala tatu inyenge tatu yi pomahala gi ili tatu talele po ookuume naakwanezimo otu na okukala tatu longitha iimaliwa. Miimaliwa omo tatu landa oompumbwe dhetu, iikulya, iizalomwa nosho tuu.

Sho uuyuni wa humu komeho, miilongo oyindji omwe ya oositola ndhoka tadhi landitha iinima yomaludhi ogendji ongele iikulya, iizalomwa nosho tuu. Naantu ihaya ende we nduno iinano iile ya ka konge iinima yawo nenge iipumbiwa koositola, ashike ohaya yi owala poositola ndhoka dhi li popepi nayo.

Iisimpo oyo ongushu neliko mondjato yomuntu kehe . Otayi kwathele aantu yavule oku inyenga okuya komahala gi ili ,oku katalelapo ookuume kawo oshowo aakwanezimo yawo mboka yeli kokule . Otayi kwatha woo aantu yavule oku kalanda iipumbiwa yawo, iikulya, iizalomwa nakehe tuu shoka taya pumbwa moonkalamwenyo dhawo dha kehe esiku.

Mositola omo moka tamu adhika iipumbiwa yomaludhi ogendji. Uuna aantu ye na ompumbwe ohaya yi nduno kositola hoka ya ka konge iipumbiwa yawo, ongele iikulya, iizalomwa nosho wo iilongithomwa ayihe yomomagumbo naambyoka tuu aantu taya pumbwa esiku nesiku moonkalamwenyo dhawo.

Momithitu dhoshilongo ohamu adhika iiyamakuti yomaludhi ogendji ngaashi oomenye, oonkoshi, ooholongo , oosino noshotuu. Yimwe yomuyo oya nika oshiponga, ashike yimwe iinambili. Ohayi nana nduno aatalelipo tayazi kiilongo niilongo opo yeye yeyi tale , yo yeyi tseye woo.

Iitafula niipundi oya ndulukwapo kaantu noonyala dhawo. Aantu opo nduno haya kuutumba mpono oku kala tuya nu uukunwa wawo poshitaafula opo taya tenteke iikulya wayo noshowo iikunwa yawo nookume kawo. Uuna taya ningi oonkundathana ohaya kuutumba piipundi.

Moositola dhomaludhi ogendji moka hatu adha iilandithomwa yomaludhi ogendji. Aantu ohaya yi nduno koositola hoka ye ki ilandele iipumbiwa yawo ongele iikulya, iizalomwa noompumbwe wo dhawo dha kehe esiku. Oositola tadhi kwathele wo aantu kaya ende iinano ya ka konge komahala gokokule.

Ehumokomeho sho lyeya muuyuni, olya etelele wo oositola odhindji. Dha konda nduno aantu omagulu, oshoka odha andjakana unene pomahala agehe mpoka tapu inyenge aantu. Aantu ihaa ende ishewe iinano iile, ohaa yi owala poositola dhoka dhili popepi nayo, oku kiilandela iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa.

Iipundi yoshinanena mbyono ha ku tiwa omatyofa ohaga ndulukwa po kaantu yoyene koonyala dhawo. Ohayi adhika pomahala omawanawa gomainyanyudho. Ohapu adhika wo uutaafula woshinanena mpono aantu haya vulu oku tenteka po uukulya nuukunwa wawo. Otawu adhika wo momahala goombelewa goshinanena osho wo omagumbo goshinanena mondoolopa.

Ehumokomeho sho lyeya olyaandjagakaneke oositola miitopolwa ayihe yuuyuni, moka mongashingeyi aantu ihaya endewe iinano iile taya yi koositola, ohaya yi owala popepi mpoka taya kakongapo iipumbiwa yawo , ongele iikulya, iizalomwa noshowoo iilongithomwa aihe mbyoka yawo taya pumbwa esiku nesiku.

Uuna aantu yeli pomahala gomayinyanyudho tali nokunwa nookuume kawo oha kuutumba kiipundi nokuteneka iikulya yawo mpoka ano iipundi ohayi longithwa wo natango aantu yagondja ngano koshi yomiti opo kayakale yathikama eethimbo ele otakuntumba nduno kiipundi mpoka.

Iitaafula niipundi otayi adhika pomahala goshinanena onga ngo gokukuutumba, omahala gomayinyanyudho noshowo moombelewa odhindji. Opo mpoka aantu haa vulu okukala ya kuutumba, taya kundathana iikundathanwa yawo mbyoka ya hala okwi ikunda nookuume kawo kaayuvike wo kaantu yokokule.

Ehumo komesho sho lyeya mokati kuuyuni ,olye etelele ositola dhomaludhi ogendji dhoka dha hedhithwa popi naantu, dhakondo anantu omagulu oshoka aantu itaya endewe iinamo ile yahe komashala gwokokule we Otay wala positola dhopopepi nayo yo tayilandele ipumbiwa yawo mboka ya pumbwa.

Oshimaliwa osho oonzo dhetu dha kehe esiku dhuuhupilo, oshoka ngele kuna oshimaliwa nena nonkalamwenyo yoye itayi ende nawa. Ohatu shi longitha oku landa oompumbwe dhetu, ongele odho kolutu, ongele iikulya. Oshimaliwa osho ngaa natango tatu inyenge nasho opo wu inyenge okuza pehala mpano toyi pehala ekwawo, owu na oku kala natango wa longitha oshimaliwa, oshowo oshitukutuku ngele owuna natango, oshitukutuku owu na oku shi tula omahooli ngono toga landa ngaa natango noshimaliwa shoka.

Omatyofa ogo iipundi yoshinanena paife yalongwako, ohayi kuutumbwa nee kaantu yategama yeli pamwe, unene ngele aantu yeli moonkundathana dhawo taya popi iinima yawo ohaya kuutumba komatyofa. Inaya hala nduno oonkundathana dhawo dhikakale dhuuvike kwaambeya yeli kokule onkene oyena okukala yategama etayagama pamwe mpono etaya kundathana nee oonkundathana dhawo.

Otu na iiyamakuti yomaludhi ga yooloka mbyono oyo oonzo dhoshilongo shetu hayi nana aatalelipo. Otu na mo ngaashi oomenye, oonkoshi, oongalangombe noosino, ayihe mbyono otayi adhika komahala gokweedhilila iinamwenyo kOmatosha nosho tuu. Oyo ne mbyono tayi nana aatalelipo moshilongo shetu tse tu likole mo sha eliko lyomoshilongo shetu li ye pombanda.

Iilandithomwa yomaludhi otayi adhika moositola dha yooloka mono moositola odhindji tamu adhika iilandithomwa ngaashi oongandu, oombindja nosho tuu. Aantu ohaya yi nduno kositola hono taya landa iilandithomwa mbyono yawo ngele pamwe taya landa iinima ya nika iikutu, iizalomwa nosho tuu.

Aagundjuka otaya kongolo iikutu nenge iizalomwa okuza kooha nooha dhiilongo. Yamwe taye yi nduluka po wo noonyala nomashina taye yi hondjo. Taya tula nduno moondunda dhawo dhomalandithilo moka yo taya nana nduno aalandi ya lande. Otaya imonene mo nduno iiyemo yawo yo aalandi taya imonene mo wo iizalomwa yawo iiwanawa yomaludhi nomaludhi.

Ngele otatu popi uuhupilo otwa dhiladhila tawu kwatelwa po kiimaliwa. Iimaliwa yoyene oyo uuhupilo wetu wesiku kehe. Ngele kapu na iimaliwa, onuudhigu tu hupe unene muuyuni wethimbo lyetu lyopaife. Iimaliwa oya simana unene, tatu yi longitha okulanda iizalomwa yetu, iikulya noshowo tatu yi longitha moonkalamwenyo dhetu dha kehe esiku.

Iimaliwa oyo mbyoka hayi longithwa unene monkalamwenyo dhetu dha kehe esiku oompumbwe. Iilongo niilongo aantu ayehe otaya pumbwa iimaliwa. Ohayi tu kwathele okulanda iinima yetu ohayi tu kwatha monkalamwenyo yetu ya kehe esiku okulanda iikulya nosho tuu.

Ombaanga ya Venduka oya eta po ethigathano lyoku sindana efudho tali adha pomayovi omilongo hetatu. Lyaangoka ta ka kala omusindani omunelago konima wa longitha okakalata ko Bank Windhoek okuswipa, ngele to landa iinima yoye.

Ohapulongwa iitaafula niipundi, opo aantu ya kale yakuutumba pomahala gawo uuna ta yiinyanyudha pamwe taa nu nenge taa li. Sho osho wu wete aantu i haya vulu ku kala pomahala ye li po tayiinyanyudha nookuume kawo ndoo ya thikama, otaya kuutumba pomahala mpoka piitaafula mbyoka yo opalekwa nawa, otu na nee okukala tatu yi sile oshimpwiyu tu yi opaleke nawa opo ngaa naasho tu li po, tatu inyanyudhile po otu li ngaa pehala lya yela tse ta tu kwatele po uundjolowele.

Omahala ogendji gendji gokunwina oshowo goku li la ogena uuhala uuwanawa mboka wuna iitaafula niipundi ya longekidhilwa po. Ano piitaafula niipundi mpono aantu opo nee haya kuutumba nookuume kawo taya nu nee mpono yo taya li le piitaafula mpoka oshoka itashi vulika sho ihashi monika nawa uuna aantu taya li nenge tayii nyanyudha ya thikama ohaya longekidhilwa nee uutaafula niipundi yo taya kala ya kuutumba nduno opo nee hayii nyanyudhile mpo.

Iiyamakuti yomokuti uumenye, ooholongo, oosino noonkoshi. Ohayi nana aatalelipo moshilongo uuna aatalelipo ta ya zi kiilongo yawo ta yeya yetu talelepo mEtosha, unene ohaye ya nelalakano lyokumona iinamwenyo mbyoka, noshowo nga tse yo moshilongo ohatu yi komatosha ta tu talelepo. Nuunona ngaa mbu uushona natango wu ka tale kawu dhimbwe eshito nkene lya opala.

Iimaliwa oyo oonzo dhetu dhonkalamwenyo yetu ya kehe esiku oshoka oshimaliwa osho tashi tukwathele okulanda oompumbwe dhetu dha kehe esiku nongele katuna oshimaliwa kandiwete naana ngele onkalamwenyo yetu otayi kala yili kondjila . Ngele oto inyenge tozi pehala limwe toyi pehala ekwawo owuna ngaa okulongitha oshimaliwa kehe ethimbo. Opo wi inyenge monkalamwenyo ngoye wuvule okukala wuna onkalamwenyo ya hwepopala opuna okukala oshimaliwa shono tashi ku yambidhidha.

Otu na omahala ngoka haga kuutumbwa unene ngele aantu taya li iikulya yawo ohaya kala ye li puupundi mboka nuutaafula. Pehala mpoka ya kuutumba opo wo ya hala okunwina uukunwa wawo, opo ya hala okukala ya kuutumba uuna taya li iikulya yawo, ano uutaafula nuupundi oshinima sha longekidhwa shokuvululukilwa nenge okukala aantu taya iuvutha nawa iikulya ya tulwa piitaafula mpoka, yo taya kuutumba nduno nookuume kawo.

Iisimpo yoyene oyina oshilonga noya simana, nongele ka tu na iisimpo mbyono nena itatu yi komeho nonkalamwenyo. Ohatu yi longitha okulanda iizalomwa, iikulya osho wo oku inyenga esiku nesiku okuya komahala ga yooloka gi ili nogi ili, nongele ka tu na iisimpo monkalamwenyo nena oonkalamwenyo dhetu itadhi yi komeho.

Oositola odho dhimwe moka tatu vulu oku landa iinima yetu iipumbiwa yetu yomomagumbo ngaashi iikulya nosho tuu yomaludhi aluhe gi ili nogi ili. Oositola omo woo moka aniilonga oyendji ya mona iilonga ya kwathele oofamili dhawo.

Ostola olyo ehala lyomalandithilo ndyoka hali kala lya pakela iipumbiwa oyindji. Mono omo nee hatu yi tuka konge oompumbwe dhetu, ongele otatu kongo iikulya, oothewa iizalomwa? Ayihe mbyono ohatu yi mono tayi ziilile moostola.

Otatu popi omagumbo ga tungika nawa nowe ya mo e to kuutumba mehala lyokukuutumba mono mehala lyokuthikila megumbo, owu uvite etumba. Ombepo tayi pepe ya talala nawa, egumbo lyo opalekwa, egumbo lya kombwa, lya longekidhwa nawa, lyi li melandulathano. Nowu li mo oshili ito hala okuza mo.

Otuna iikunwa yomaludhi ga yooloka mbyono hayi adhika woo moositola dhomaludhi ga yooloka, otunamo uunamunate noshowo uukunwa womaludhi ga yooloka natango mbyoka tatu adha moositola dha yooloka. Olundji aantu oha yewu landa ngaa yeki inyanyudhe ya ka kuutumbe ,tayanu nookume kawo yo taya yamwe taya landa woo moositola oonene moka yaka landithe koositola uushona opo yamonemo

Iisimpo oyo mbyoka ha yi tu kwathele moompumbwe dha kehe esiku, ano oyo onzo yetu yo ku kala twa thikamapo kee siku. Oshoka kehe shoka ta tu longitha mopaife, oshina oku kala ta shi pula iisimpo. Ongele iikulya, ongele opo aanasikola yaye koskola oto longitha iisimpo, ongele shi to landa iikulya yawo owu na oku kala to longitha iisimpo. Ano oyo onzo yiithikameno nomakankameno getu ga kehe esiku.